Abaana abasomi bali mu kibiina. Abaana bano bambaire yunifoomu nderu era nga batiame ku madeseke. Abandi kubo balinze mu bitabo byaibwe bayinza okuba balisoma

Omusaadha ayemereire kumbali okw'amaadhi nga ghali ghaligho enkokoto mungalo agemye eirobo nga eirobo lino likozesebwa mukugema eby'enhandha.

Endhuki eri kubbulukira aghali obumuli obungi obwa langi eya bbulu nga era obumuli buno buyinza oba nga n'obusikiriza endhuki eno okwidha ghebuli. Endhuki dhetaaga inho ebimuli ate n'ebimuli byona byetaaga endhuki.

Abakazi n'abasaadha abagheraku bali ghalala nga bambaire engoye edhendha okufanhanha, nga endheru. Era abandhi batyaime ghansi, abandhi bemeleire nga baghaniike emikono ghaigulu, nga bali nga abali kukina.

Omuvubuka ataire akakokolo akeirugavu ku nnindho ni ku munhwa, akakokolo kano kaziyiza obuwuuka okwingira omuntu nga bubita mu nnindho oba mu munhwa.

Kumbali kwe nhandha ghaligho abantu ababitirivu, abantu abandhi bali mu maadhi abandhi bali kumbali nga eriyo abemereire, ghabayo abali kutambula nha abandhi nga bali ghansi gha ambulera edhiri bakingiriza ku musaanha.

Abaana abato bali mukibina batyaime abaana bano bayambaire eyunifoomu nga era batyaime kumadhesike boonaboona balinze emberi nga ghainza oba bali ghulirisa musomesa ali basomesa.

Enhimiro erimu ebizimbe ebiri kulamu, enhimiro enho nnhirivu muzira isubi kutoolaku ebisimbe binho ebiri kuliramu era bye fananhiriza omutyeere. Omutyeere gusigibwa busigibwe abalimu bambala ba bikungula ba gusimba ghona ghona ghe baba benze.

Abaana abato abasomi bambaire yunifoomu eya bbulu nga kuliku ebitoji ebyeeru mungalo dhaibwe bagemye ewuuzi n'empiso nga balikola ebintu eby'emikono nga bino biyinza oba bitambaala.

Elyato liri seyeya ku maadhi, elyato lino lirina langi ndhirugavu, ku maadhi kuliku ebisimbe ebyakulaku naire nga ti bingi. Ebisimbe bino buli lwebikuze einho bisobola okulemesa elyato okutambula obulungi mu maadhi era lisobola n'odhimiramu

Abantu babiri bali ghalala nga era kuliku omukazi n'omusaadha, omukazi ayambaire ekiteteeyi kyeru ate omusaadha yayambala suuti nga bombi bali n'empeta ku ngalo. Bayinza okuba bava kugaita.

Amayumba abiri galinhanhagainhe nga amayumba gano gazimbibwa itaka n'emiti eyindhi yaserekebwa isubi ate eyindhi yaserekebwa mabaati kumpi n'amayumba gano ghaligho emiti ejirigho.

Embbogo inna dhiri kunhwa amaadhi, embbogo dhisinga kulya isubi nga era dhendha kwe fananhiliza mu ku ente eya kuba nnenhe inho dhisinga ente obunene.

Olusuku olwa matooke lulimu ebigogo bingi era ebigogo bino birina endagala dha kiragala. Ebimu kubyo kuliku amatooke

Omusaadha ayambaire empale ndhirugavu nho mudhozi omwirugavu ali ghalala nho bwaana obuto obulenzi nga era obwaana buno obusinga bwambaire emidhoozi mimyufu nga mulimu nho obwalala obweeru nhe empale enhimpi edha bbulu nhi sitokisi empanvu emyufu. Mulimu mulala ayambaire omudhoozi nhe empale ebya bbulu nga nhi sitokisi dhe dha kilagala.

Ekizimbe kighandhikibwaku "Ntungamo smart lodges and bar" kilingiliire oluguudo lwa kolansi. Nga era mu maiso ag'ekizimbe kino ghaligho emmotoka ibiri edhemerezeibwagho, ghabagho n'abantu abemeleiregho.

Amaato abiri gali ku seyeya ku maadhi nga kuliku eryaato einenhe kwabaku ne'ryaato eitono, amaato ganho gerinanhana gaine. Amaato gatera okozessbwa abantu okugya mu bifo ebye ndhaghulo nho lwisi abavubi ba gakozesa nga bali kugya okuvuba ebye nhandha.

Ku luguudo lwa malamu kuliku abantu ab'endhagulo abali tambuliraku. Eliyo abasaadha babili abambaile omudhoozi omweru nh'omumyufu nga bali tambulira ghalala, ghabayo omwana omuto. Kwabaaku nh'omusaadha ali silingisa egaali nga ayambaile enkofiira emmyufu.

Embaati eri kweghugira ku maadhi, embaati enho erina amawawa ameeru nh'amairugavu, embaati nh'emu ku binhonhi ebiidhi okweghugira ku maadhi kubanga eba mpedhere.

Mu maiso g'ekizimbe ghaligho eby'okuzanhisa eby'abaana ng'obumotoka, nh'ebintu ebindhi eby'endhaghulo, nh'engoye ng'ebiteteeyi nga bipangiibwa. Era biyinza okuba nga bili tundhibwa.

Omusaadha okutaime nga agemye ghansi, omusaadha onho ayambaire enkofira ku mutwe ayinza okuba ali munhimiro nga alitegeka nnhimiro ye asobole okusimbamu ebyokulya.

Ebisolo bino ebyomunsiko byemeraire ghalala, ebisolo bino binhenhe nga era ekimu kubyo kiri kulya eisubi ghebiri ghaligho emiti mingi ghabagho n'eisubi.

Abavubuka balisamba mupira, abavubuka bano bambaire stokisi mpanvu nga eyo abambaire endheru, yabayo ayambaire edha olwengi nga era bayambaire n'empale enhimpi.

Omusaadha ayemereire ghaigulu kwibaale okumpi nhe enhandha nga agemye eirobo mungalo lyali kozesa ayenda gema bye enhandha. Eirobo lino asobola olitega mu maadhi ekye nhandha bwe kidha okulya bakigema.

Omusaadha afukamiire ghansi nga afundhike omutwe gwe kungalo alinga ali kusaba nga era ghansi ghaligho erementi nga erementi eno efanhanha omudhoozi gwa yambaire.

Amaadhi gali kulukutira mu mabaale, amabaale gano getoloirwa ensiko nga era amaadhi agali kulumukiramu gayinza okuba gali kwidha ku supiidi nnhingi era gayinza okuba nga gali kulukuta kugya mu mwiga.

Ghaigulu ku meeza ghaligho egilasi ghabagho ekitabo nhi bbailo, ghabagho ebimuli, eisimu nhi laputopu. Laputopu ekozesebwa emigaso mingi nga okunhonhenkereza ku bintu eby'endhaghulo, era eisimu lyakozesebwa mu bya mpuliziganya.

Omukazi ayambaire ebyeru nga alina na akakokolo akeeru akabwise enhindho no munhwa ni galubindhi ku maiso ali linga mu "microscope", microscope kiba kyuuma eki kozesebwa okubonha obwo obuwuuka obutasobola ku bonhebwa na maiso.

Omusiri gwa dhuuma gulimu ebidhuuma ebikulu, dhuuma ono alina amakoola ga kiragala era kino kiraga nti akaali kutuuka kukungulwa.

Epuusi endhirugavu nga nnhene etyaime ghansi nga eri kanhula amaiso. Puusi dhenda inho okulya empube, era abantu batera odhikumira mu maka gaibwe nga bali kwendha dhilye empube edhiba dhiri mu mayumba.

Ennhumba yaselekebwa isubi. Ennhumba enho yasiigibwaku langi ya kiragala, ng'ela ku bbalaza y'ennhumba kuliku entebe eliwo. Kumbali kw'ennhumba enho kuliku emiti egiwelaku ng'ela mu luya mulimu eisubi.

Omukyala atyaime mu ntebe nga entebe enho erina langi ya bbulu, omukyala onho ayambaire engoye ndhirugavu nga era ali ku kozesa ekyuma ki ka bwidhi bwidhi nkanhi kompyuta oba laputopu.

Edhuki enhingi edhiri aghalala, edhuki dhino dhikola omubisi era abantu bagunhumirwa inho kuba gudhudhula aye ate dhiba dabulabe kuba nga dhisobola okuluma omuntu yenayena bwaba adhi sumbughe.

Eirike liri mukifoo ekirimu emiti emingi, eirike litera kwaganibwa mubibira oba aghali emiti emingi nga eirike lino liri mulangi endhirugavu.

Ekibuga kirimu omwidhuzo gwa'bantu abandhi bali kutambuza bigere ate abandhi bali ku biduka ebyendhaghulo nga motoka, epiki nho'bugaali.

Eirike ligemye kumunhwa, eirike lino lya langi endhirugavu era gheriri ghaligho amakoola amangi liyinza okuba nga liri mukibira. Amalike gatera okwaganibwa mubibira era ganda inho okuba kumiti.

Eirike lyegemye ku busaga obw'omuti, eirike lino lirina akakoola mu munhwa, eirike litera kulya bintu nga amakoola, ebibaala, ebimuli n'ebindhi bingi nga era likozesebwa nga eky'obulambuzi mu ighanga.

Kumbali okw'oluguudo kuliku bbendhera enhingi nga bbendhera dhino dhirimu langi isatu mulimu emmyufu, eya kyenvu n'endhirugavu era oluguudo luno lugya paka kukizimbe ekiboneka obulungi.

Elyato liri seyeya ku maadhi. Mu lyato lino mulimu abasaadha babili. Oghundhi ayemeleire ate oghundhi agemye enkasi gyali kozesa okusendha amaadhi asobozese elyato okuseyeya obulungi.

Omusaadha ayambaire omudhozi omu mmyufu, enkofira ku mutwe nhe empale enhimpi endhirugavu atyaime mu lyaato, nga mungalo agemye eirobo lyali kozesa okugema ebye nhandha.

Abantu bakungainhe mu kifo kilala. Nga era ghebakungainhe ghaligho emmotoka, ghabagho omuti nga ghansi gh'omuti guno abasinga ghebali. Ghaligho abatyaime ku bugaali obw'abalema, ghabayo nh'abemeleire. Eliyo omuzeyi ali kusindikibwa mu ka gaali ak'abalema nga alina nh'envu mu mutwe.

Emmotoka eya langi endheru eri tambulila ku luguudo lwa maalamu nga ku mmotoka enho kuliku abantu abatyaime ku abangi, abantu banho bayinza oba eriyo yebali batwala.

Eilike liri mu makoola, eilike linho lya langi ndhirugavu ng'era litera kwaganhibwa mu bibira oba aghali emiti egigheraku. Eilike litera kulya bintu nga amakoola, ebiwuuka, ebibala, nh'ebindhi bingi.

Ekibira kirimu emiti emingi nga kumpi nh'ekibira kinho ghaligho akaguudo akatono ak'eitaka, mu kibira abantu batemamu emiti gye bakozesa okukola embagho oba okusala okufunhamu enku.

Omukazi ayambaire akakokolo akabwise enindo n'omunhwa aliniga laputopu era laputopu eno ekozesebwa emigaso mingi nga okukola okunonereza mubintu ebyendhaghulo.

Eitundiro ely'amafuta eririku langi endheru emmyufu n'eya kyenvu liri kumpi gh'engira. Engira eno ya kolansi nga era kuliku ebidduka ebiri tambuliraku nga emmotoka ni piki.

Emmotoka eri tambulira ku luguudo lwa kolansi nga era oluguudo luno lunhirivu luboneka bulungi. Oluguudo luno kumpi gheluli ghaligho ebizimbe ebya zimbibwagho nga bingi nga era kubimu kubyo bya kalina.

Abantu abagheera ku bali munimiro era abasinga kubo bakutaime ghabayo atyaime. Ghebali ghaligho eisubi eri gheera ku ghabagho emiti emingi nga era bayinza okuba bali kutereza eitaka lya kusimbamu oba nga bali kukungula birime.

Empeke edh'amakelenda ennhingi dhitabikibwa ghalala nga dha langi dha ndhaghulo nga endheru, edha bbulu, edha kisiitaka nh'edhindhi kamaala. Ela nga amakelenda ganho gakozesebwa okwidhandhaba endwaile edh'endhaghulo.

Abaana abato babiri abelenzi bemereire ghalala, oghundhi ayambaire saati ndheru ate oghundhi ya yambala omudhoozi nga gulimu obwalala obwirugavu nh'obwa papo. Abaana banho ababiri bali nga abali kukinha.

Ekibuga kirimu omwidhuzo omubitirivu nga muno n'omuli emmotoka ekika kyakamunye n'obummotaka obutono n'abantu abangi nga eriyo abeemeraire ghabayo abali kutambula.

Amaato amangi ge merezeibwa kumbali kwe'nhandha nga eriyo eryaato erindhi erya langi endheru liri ku seyeya ku maadhi, kumpi gha maato gano ghaligho abasaadha abaligho nga oghundhi asutaime nga abasatu bemereire.